Ebikomo byaha mukono by'erangi zitarikushushana byineho n'ebigambo bitarikushushana ebikomo ebimwe nebyerangi ya kinzaari ebindi neby'erangi ya kinekye erangi erikutukura erangi eyabururu eriho ebigambo uganda Yesu ninkunda Yesu

Ahagati omumusiri gw'enanansi hemereiremu omujungu n'omwiraguju Kandi nseeri y'omusiri hariyo emiti miringwa n'ekibungo.

Omukazi ashutamire ahakadeeya ekaito ze ziri aha rubaju rwakadeeya enyuma ye hariho omudaara guriho enyaanya kabeegi Kandi guriho nekipande kyabeshongozi aharubaju rwe hariho omukyaara ondiijo ayemereire namureeba

Omukazi aheekire omwana ayesibire akaresu omu kifuba aine orurere aha mutwe Kandi ahaiguru yorurere hariho ebitookye ayemereire aha rubaju rw'ekitookye akwatsire ekicoori

Ekinyonyi kyaha maizi kyomunwa muhango kiine erangi erikwera nerikwiragura kiri ahaiguru yamaizi aharubaju rwakyo hariho ebinyatsi

Abatsigazi bari omu maisho getanuuru omwe ayemereire ahaiguru nari aha rubaju rwenyungu ondiijo aine kahuuba ariyo naashuka amatafari

Ahitaagi ry'omuyembe omu maisho gamabaabi g'omuyembe hariho akataagi Kaine emiyembe maingi ehiire Kandi erangi yaayo nik'erangi erikutukura Kandi egi emiyembe neebaasa kuba eri eya doodo

Omukazi w'omusiraamu ashutamire omu maisho g'eduuka ari enyuma yakameeza Kandi ayeshangiriire aha mutwe ashemereirwe Kandi enyuma ye hariyo enduuka eriho ekipande kiriho omukazi

Ahagati y'omusiri gw'ebikyoori hemereiremu omukazi w'omujungu akomire eishokye rye, ajwaire esaati y'emikono migufu, aine n'obwoma bw'omu matu, kandi atuteire omugongo.

Omutsigazi muto Ari omukibiina ashutamire ahantebbe yekiti Kandi ashemereirwe asinikire amaino nakora obumanyiso nakoresa obwara bwe omumaisho aharubaho hariho omwegyesa ajwaire ekooti erikwiragura

Ekihumi kyenjoki kikozirwe omubiti kihanikirwe omumwanya nobwoma Kandi kihanikirwe omumuti omumaisho gakyo hariyo ebitaagi byemiti ahikihanikirwe

Harumu ekereziya y'erangi ya kitaka eine eminara miringwa n'akamanyiso k'omusaraba ah'iguru eyine omuti omumaisho gayo kandi ahansi eineho ebimuri.

Omushaija ashutamire omu maisho g'enju eigwire y'obudongo. Ashutamire aha rubaju rw'omwishiki, akwatsire ekikopo ariyo naanywa. Kandi omu maisho gaabo hariho omukazi aine enfuka.

Ahagati yishwa ahaiguru harabaaho ekinyonyi kirikuharuruka enyuma hariyo emiti Kandi ahagati y'obunyatsi hariho embogo ento nana enkuru

Omushaija yaigura eduuka, ayekoreire akagaari k'okusindikiramu abereere. Enyima ye hariyo ebibumbe biriho emyenda y'abakazi.

Ekizimbe kiringwa ahagati ye tawuni mpango ahansi yakyo hariho amamotooka mingi Kandi nikireebeka neizooba ririyo nirirenga.

Ahagati y'ebibungo haruho emiti n'entookye hamwe n'amaju Kandi omurubaju rw'amaju harumu oruguuto rwa korasi Kandi aharubaju rw'oruguuto haruho ebinyansi n'emiti.

Ahaiguru omu kiti harimu ebihumi bikozirwe omu mbaho Kandi bihanikire birikuzereera barikukozesa obwoma

Omushaija ojwaire esaati erikwera ey'emikono miraingwa empare ya kaaki na bagagaware akwasire ekyoma eki ente ziriyo nizisika zirikuhinga. Kandi ondijo okuratiire ente ariyo naazoreka ah'okutoora kubaasa kuhinga.

Omushaija ajwaire empare naingwa atairemu nenkaito ajwaire n'enkofiira aha mutwe yaabo bariyo nibatambura enyuma yaabo hariyo omutsigazi muto orikuruga ahaishomero omu mbaju zombi harimu ebinyatsi hamwe n'emiti

Abatsigazi babiri omwe ajwaire empare ngufu n'esaati erikwiragura na mutaahi we ajwaire empare erikutukura n'esaati ya bururu bari ahagati omu kishaayi ekyetoroirwe emiti bariyo nibashamba akapiira k'ebigyere.

Ahagati yekishaka hamwe nemiti harimu omuhanda gwitaka Kandi harimu omutsigazi arisize ente omumaisho gente hariyo enju nekikondo kyamasanyarazi

Omushaija ayekomire ekitambaare kirikwera aha mutwe. Akwastire ekisero kandi ayezingiriire omwenda mugufu. Omu kishero ainemu omuceeri ogu arikugyenda naabiba arikurekyera.

Omushaija akwatsire eirobo Kandi neirobo eriine ah'okukwata hekiti omu maisho ge harimu amaizi Kandi aha mukono gwe aineho ebyoya bingi hamwe neshaaha eyerangi erikwiragura nerikwera

Ahagati omu nyanja harimu obwaato kandi obwaato obu burimu omushaija akwatsire ekiti nari ekatsi ariyo nastindiika eryaato mugyenzi we ariyo nayoreka ahibarikuza kandi enyima yaabo sheeri aha kungu ahariyo emiti nari ebinyaatsi.

Aha rubaju rw'amaizi hariho akato. Kandi hariho n'omwanya gw'okweshemerezamu. Gwine obuju bushakaize ebinyaasi kandi omu mbuga harimu obunyaasi n'omuti gw'ekikindo.

Omuhakuuzi wenjoki ajwaire emyenda erikutangira erikwera akwatsire ekishashara kiineho erangi eya kinekye Kandi hariho nana enjoki omu mwanya eziriho niziharuka

Omukazi ojwaire esaati erikwera eriho ebigambo akomire eishookye nayeshongora kandi nateera engoma haine omushaija omushutamire omumaisho nawe ariyo nateera engoma

Aha rubaju rw'enyanja y'erangi ya bururu hariho emiti miraingwa kandi aha rubaju orundi hemereireho omujungu ajwaire enkofiira n'esaati y'emikono miraingwa n'empare ya kaaki. Kandi ayemereire aha nkungu y'amabaare.

Abakyara bashatu bashuutamire aha ntebbe emwe kandi baine amashookye maraingwa bajwaire n'empare ndaingwa omugaro zaabo boona bakwastire ebyooma bya karimangyezi.

Akafuuha k'ebinyatsi Kari omu mwanya gutarimu binyatsi Kandi aha rubaju rwako hariho omuti mugufu Kandi nseeri hariyo omuti muraingwa gwebitaagi bingi.

Ebimera bito by'erangi ya kinyaatsi biriyo nibitooka, nibishushana nk'ebicoori ebi barugire kutemera. Kandi biri aha kukura. Kandi eitaka nirireebeka nk'eribarugire kuhingamu ahabw'okugira tiharimu mwata.

Enju nyingi zikwataine z'amabaati kandi zombekyeise amatafaari ziri nk'omu ruhanga ahansi y'orushozi nari shi ekibungo.

Eizooba ririkurenga aha rubaju rw'amaizi hemereireho omushaija akwatsire eirobo Kandi nseeri niharebekayo nkebinyatsi nari orufuunzo aha rubaju rwamaizi

Ahamudara harumu emboga ezimwe zikwatsize omukatandaro kakatimba Kandi aharubaju rwazo haruho n'enyaanya n'obutunguru kwonka omumaisho ahansi haruho eshenda ekiri omurangi ya kinyansi

Omu kibira aha eitaagi rikye hashutamireho enkobe ekwatiriize ah'eitaagi, kandi eriyo nereeba seeri.

Emootoka erikwera eyekoreire abantu enyuma yaayo neetambura omu muhanda kitaka aha rubaju rw'ekihanda ekyo hariho ebinyatsi biraingwa hamwe n'emiti

Ahagati omwibikiro ryebiti harimu enyanya zeraangi erikutukura Kandi enyanya ezi zihiire

Ahagati omu rurembo harimu ekizimbe kiraingwa kiriyo nikyombekwa kirikuza ahaiguru munonga kukora ebindi kandi omu rubaju rwakyo harimu enguuto yokutamburirwaho emotoka Kandi enyuma yaakyo harimu obubungo bwombekirweho enju Kandi buriho nemiti

Abakazi bashemerirwe baine ekwanzi z'erangi zitakushuushana omu maraaka kandi aha mikono yaabo baineho ebikoomo by'erangi zitakushuushana omwe ow'omumaisho aheekire omwereere omu mugongo.

Ahagati y'oruguuto rwa koraansi hariho owapiki aine ekitanda akikomire aha piki aha rubaju rwe hariho emotoka erikwera nana akati kagufu

Omugyera muraingwa gwaine amaizi garikwiruka n'ebingoozi bingi birikweteera aha mabaare orubaju rw'omugyera harimu ebiti biraingwa nana ebishaka

Ekimuri ky'erangi erikwera kyatekamwaho enjoki y'erangi ya kitaka Kandi Eine amaisho garikwiragura Kandi amaguru gaayo gaineho omwanya ogwerikuteekaho amaizi agerikwiha omu bimuri